Jigeen bangi sol robu bu xonxo am lu neteh ci coteh bag bi, takkuh ay lamm yu nete jël loxom tek ku ci bori ndigam, jël benen loxom tek ci noppam takka musoor ram bu xonxo daf ay mees sam ci gannaaw mungi am talle ci suuf mungi ñuul.

Botale bu nuul bu am cuber bu neetex am ay binda binda yu netex nyun ko tek si palac bu netex.

Kartong bu weex bu am lu bulo se suuf ak che kaw mu am aye bede bede yu weex ak aye bede bede yu bula am tamin desene bu tuti che koteh nugku tek se fu nuul.

Palaas bu weeh bu weeh buñ tèk naari caasu ataya yu nu fural ak naari nana ci kotè bi.

Mandarga bu am ñaari kulor bu ñuul ak bu orans am desen bopú ci digibi bopú bu wèèx.

Jigeen ba ngi sol robbu bu giriin, bu am desene nete si kaw tuuti, tiye posetam bu nete, takk lamam, jal benne loxom tek ci bagam, def meesam, sol dallem yu xonxu, si suuf nyun ko karole ak si miir bi, tek folor si ganaaw, si neneen kote bi mingi weex.

Palat bu wèèx bu am jurom mi bullet ci biir, ci koteh bi ñi dèf ci lu wèèx, mu am tamit ñaari bool yu ndaw bu am lu xonxu ci biir ak lu wèèx.

Nit yu bari nungi daw chi kaw tali bi. Ni ya ngi sol nètè, ni sol lu ñuul senn ganaaw mungi am ay pool yu guddu, senn wèt mungi am ay garab yu bari.

Mandarr gah bu honhu bu am dehsineh lu wekh chi digi.

Ñaari kartoñg yu weex, yu am lu ñuul ak benen kartoñg bu ñu tek si kowam, mu ngi am deseñg bët, ak ay bindë bindë yu ñuul ak yu bulo. Si ganaaw mu ngi am lu ñaati butel yu ndaw yu weex. Ci miir bi, ñung ko Karole.

Naari daali charah yu green, am lu ñuul chi biir, nung ko tekk chi ay karo yi kerim ak weeh.

Taabul bu sokola buñ tek ci ay karo yu weex, ci gannaaw mungi am fan ci wet bi mungi am togu bu ñuul. Mungi am luñ lal ci suuf mungi am nyarri kulor yu week ak yu bulo.

Ooto bangi daw si tali bi, taal ay lampam, si benneen kote bi yeneen ooto nyun fay daw, si seen wet mingi am ay palaas, ak ay guuy, mingi xala landem.

Njenti nitt njungy takhaw, njaar yangy khess sol cos yu njull, benu gigain baangy sol rohbu bu am lu dormu taal ak lu wekh, taku musorram bu dormu taal, tiyeh sagam chi ganawam mungy am ku sol lu bleu, njaar yangy jokhanteh lokho jakarlor, ku sol cos guii ak gigain bu sol yehreh bu dormu taal am lu wekh.

Keitu khibarr bu am aiiy nitt chi kaw, njehti gorre ak nitt yu bari, mungy am tamit couleur bu bleu bu am aiiy bindu bindu yu njull, am aiiy bindu bindu yu honhu chi digah, am tamit pohnoh bui taaku safara, cii suff mungy am ku tok ku sol cos.

Mandarga bu weex, bu am desene zero bu xonxu, am lu nyuul si suuf, lu melni ay loxo, am ay bind-bind bu nyuul, bu xonxu, ak bu nyuul, am tamit bind-bind yu sew, ci suuf.

Almoor bu ñuul mu am ay draw yu am tèjëkaay yu weeh ci suuf, am nètti sètu, am tamit toogu bu ñuul bu nekk chi kayit bu weeh chi kotè bi.

Butel bu am nyaari kuloor, bu bula ak bu weex, am ay bind-bind yu nyuul, ak yu xonxu, nyun ko tiye diko bas, am lu ci gane,

Mandarga bu weex bu am ay bind-bind yu nyuul si kaw, ak yu bula si digg, yu xonxu si suuf ak yu nyuul, am tamit bu nekk si kaw bu weex, am lu bula ay lu oraans.

Oohtoh bu wekh bu mak bu am lu njull, mung chi kaw tali bii, chi ganawam mungy am taah bu wekh ak benen oohtor bu wekh.

Naari daali yu ñuul yu am lu kirèm ci kawam nung ko tekk chi fu weeh.

Nyari dale koket yu ñuul yu am boom am tuti binda binda yu cream nyu ko tek si fu green si suf mu nge ameh ai nyah.

Gòor ba ngie yè mic bu ñuul, lett boppam sol mbubu bu doomutal, am lu ñuul lu nekk chi kanam, am kenen ki nekk chi ganaawam ku sol lu weeh kala wu.

Jigeen ba ngi sol róbbu bu bula bu am lu wèèx ci kaw .Jél ñaari loxom def ci penkam def kala bu pink ak dalla bu xonxu ci ganaw wam yép mu ngi orans.

Golo bu am ñaari naari kulóor bu orance ak bu ak bu ñuul, chi ganaawam mungi am suuf ak ay hoop yu danu.